Miilongo oyindji omwa tungwa omahala ngoka aantu haya vulu oku ya yaka lande nenge yaka landithe iinima yawo, nomahala ngaka ohagi ithanwa omatala. Momatala moka omo ihe aantu mboka ya hala oku landa naamboka ya hala oku landitha haya tsakanene

Monale aantu sho yali haya landithathna iinima , oyali owala haya ningi kutya gumwe ngele okuna iilya ye mukwawo okuna oongombe, yo taya ningi nduno kutya pendje iilya ngame ndikupe oongombe. Ihe monena aantu otaya longitha oshimaliwa.

Molwa ehumokomeho, aayakulwa oyendji yomahangano goombaanga oya iyadha taa kengelelwa iimaliwa yawo. Oombaanga ohadhi lombwele ihe nduno oshigwana nkene shina okuninga konima ya dhimbulula ya kengelelwa oshimaliwa shawo.

Oku na iinima oyindji mbyoka ya longwa miipa yiinamwenyo. Miinima mbika omwa kwatelwa uundjato wopeke, mwa kwatelwa omapaya, osho wo natango oongaku dhokuzala.

Pomahala ogendji gomainyanyudho ohapu adhika woo uundama woku yoga. Naantu oyendji oye hole okuya pomashala mpoka unene tuu ethimbo lyokwenye shoo omvula itaayi loko.

Ombanga lyoka yotango yopashigwana oye etapo wo natango omukalo omuwanawa ngoka aayakulwa yawo taya vulu oku pungula iimaliwa yawo nombanga, opo ya vule oku longitha iimaliwa mbika una ya adhika kuudhigu wombadhilil.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele wo natango oshigwana opo shi vule oku longitha iimaliwa mbyoka yili kuukalalata shi vulithe oku humambata iimaliwa peke nomo mukalo nguka oye ya po nomadhiladhilo ga yoolokathana mono aantu taya vulu oku kala yena oohokwe yoku longitha uukalata.

Omahangano goombanga ohaga kutha ombinga miinima mbyoka yomaudhano ohaga vulu okuyunganekapo omaudhano nelalakano opo aantu ya vule okukutha ombinga nuudhano owu li wa simana oshoka oha wu pe aantu ombepo ompe wonatango oha wu kaleke omalutu gaantu taga vulu okwiinyenga.

Omiti odha simana oshoka oonkulungu dhimwe ohadhi longitha omakota gomiti ngele tadhi hongo dhivule oku hongamo iinima ngaashi iipundi, iitafula, oombete noshowo oosikopa dhiikutu .

Opu na ongonga hangano yoshimaliwa ndjoka yina ine mwakwatelwa South Africa, Lesotho, Eswatini, naNamibia . Nongundu ndjika ohayi kwathele opo hedhithe pevi ngele tashi ya kokupindikathana iimaliwa mbika.

Omumvo 2020 ombaanga ndjono yaNamibia oyali ya ndulukapo oshimaliwa shefo sho30. Oshimaliwa shika oshathanekwa aaleli yoshilongo yatatu mboka yali ya lele Namibia sigo 2020, naaleli mbaka oyo omukokoli tate Sem Shafishuna Nuuyoma, tate Hifikepunye Pohamba na tate Hage Geigob.

Opuna oongala ndhoka odhindji hadhi kunwa, nelalakano lyokukaleka pehala pwa opala. Opu na wo natango uumuti mboka owundji hawu kunwa wu kaleke pehala pwa opala , wo natango uumuti mbuka ohaku tiwa wo ohawu kaleke kokule oombepo oombwinayi.

Opuna aanongo mboka haya longitha omake gawo okunduluka po iinima. Ohaya longitha omakota gomiti ndele etaya ningi iipilangi yavule okuninga iipundi, oombete nuutafula.

Oombaanga ohadhi kambadhala okulondodha oshigwana nkene sha nika oshiponga oku kala wuna iimaliwa peke. Oku kala wuna iimaliwa peke ohayi kengelelwa po nuupu.

Opu na wo aantu mboka ye na uunongo wi ili nowi ili. Pu na wo mboka haya vulu oku nduluka po iikutu noku hondja wo oohema. Aantu mbaka ohaya imonene nduno iiyemo mokuhondja noku landitha oohema ndhoka.

Esimano lyiimaliwa! Oshimaliwa osha simana oshoka osho oshatalikako paife ongaa hashi vulu oku talitha ongushi yoshimima. Ano kehe oshinima ongushu yasho ohayi talwa oku pitila pashaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oye yapo momukalo goku pungula mpoka aayakulwa yawo uuna taya landa taya landitha okakalata kombaanga haya vulu oku tulamo eindilo neindilo ndika ohali kotha esiku limwe opo uuna omuntu a hala a ningulule eindilo ota vulu okushi ningulula.

Omagumbo ogendji ogena wo iinyanga mbyoka yili yasimana na kapena nana egumbo lya nasha oshinyanga. Oshinyanga olyo ehala mpoka aantu haya thikile una aantu yeya megumbo na oya pumbwa okukundwa.

Miilongo oyindji opena omahala ngoka ga tungwapo nelalakano lyoku ulika iipindi, nenge nelalakano aantu ya vule oku kala opo haya landithile, yo ya vule oku kala oko haya yi uuna ya hala yaka lande iinima yawo.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele woo aayakulwa yawo ngee tashiya koondando dhoka dhagwa pevi koongeshefa dhimwe, taga kwathele woo okutseyithila aayakulwa opo aayakulwa yakale yena ontseyo kutya kehala lyotumba okuna oondando dhagwa pevi.

Monamibia omu na ngaa omahangano ngoka ha ga landitha oohauto ano iitukutuku. Nomahangamo ngaka ogeli kumwe nomahangano goombanga opo aantu ya vule okulanda moondjo, yo taya futu noombanga.

Ehangano lyoombaanga yotango yopashigwana olyee tapo wo edhiladhilo, opo uuna aayakulwa yawo ya hala ya lande taa longitha ombaanga, ya vule oku kala ya tula mo eyindilo, neyindilo ndino oha li kwata esiku limwe. Nuuna omuyakulwa a mono kutya eyindilo ndino kali na we oshilonga, ohavulu oku li kutha mo.

Omahangano goombanga kage li po owala oku pungula iimaliwa yaayakulwa ya wo, ihe ogeli po woo oku kwathela aayakulwa yawo nkene ye na oku kala yapungula iimaliwa yawo, ano ombaanga ndjono ya Windhoek ohayi kambadhala opo yi londodhe aayakulwa yawo nkene oshimaliwa ye na oku shi longitha, ngele tashiya pomatango omanene.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele wo okulondodha nokulombwela aayakulwa yawo kutya elongitho lyokakala uuna to landa olya simana. Nomomukalo nguka ohaa vulu oku eta po ethigathano ndyoka hali kuthwa owala ombinga kwaa mboka taya longitha uukalata wawo wombaanga uuna taya landa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na wo oshinyangadhalwa shoka, mpoka aayakulwa yawo taya vulu okuninga ekwashilipaleko lyefumviko nombaanga ndjoka noshili wo shili nawa, oshoka iihohela yawo oyili pevi.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi vulu wo nayo okugandja oshimaliwa, nelalakano opo ya yambule po oongeshefa ndhoka oonshona. Ohaya tala komaludhi goongeshefa dha yoolokathana.

Ehangano lyombaanga yotango yopashigwana ohali tsu omukumo aayakulwa ya wo opo ya vule okulanda taya longitha uukalata. Nomukalo nguka opo yeya tse omukumo, ohaya vulu nee okweeta po ethigathano mpono aayakulwa taya vulu oku kutha ombinga uuna taya longitha uukalata mokulanda.

Ombaanga yotango yopashigwana oha yi kambadhala woo oku tseyithila aayakulwa yawo ngee tashiya koondando dhagwa dhiipumbiwa ya kehe esiku, ano uuna pena ositola yina oondanda yagwa, oombaanga ndjika oha yi tseyithile woo aayakulwa yawo.

Omahangano ogendji goombaanga, oha geya po woo natango nomathigathano ngono aakwashigwana nenge tutye aayakulwa yawo, haa vulu oku kutha ombinga opo ya vule yiimonene mo sha.

Molwa elongitho lyoongodhi ngele tashiya piinyangadhalwa yoombaanga aayakulwa oyendji oyi iyadha taya kengelelwa iimaliwa yawo okupitila moongodhi. Oombaanga odhina oshinakugwanithwa shokulondodha aayakulwa yawo kutya inaya gandja nande oonomola ndhoka hadhi pulwa kaantu mboka taye yadhengele.

Opu na ongongahangano yoshimaliwa, ndjono yi na sha nokupingathana iimaliwa miilongo yi li ine, mono mwa kwatelwa Namibia, South Africa, Lesotho naEswatini.

Ombaanga ndjoka yaNedbank otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya otaya vulu okulongitha ongodhi uuna taya futu iinima yawo ya kehe esiku, ongele omeya nenge olusheno.

Ombaanga yotango yopashigwana oya li wo ya nyanyudha aayakulwa yawo, sho ye eta po omukalo omupe ngoka uuna aayakulwa taya landa taya landitha uukalata, itaa ya pulwa nande iihohela yasha.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa sha sho shono shi na ongushu ka yi thike poshimaliwa shoshilongo oshikwawo, nuuna aantu ta ya iilanditha ya za kiilongo niilongo, oye na oku ninga epingakanithathano lyoshimaliwa.

Omahangano ngoka goombaanga kage li po owala nelalakano lyokupungula iimaliwa yaayakulwa yawo ihe ogendji ogeli po wo okuyambula po oongeshefa ndhoka onshona nelalakano oongeshefa ndhoka opo dhi vule okukoka dho dhi ye wo komeho.

Ombaanga yotango yopashigwana oye ya po wo nomukalo omupe ngoka aayakulwa yawo taya vulu okupungula mpono uuna ya hala okulanda sha taya landitha okakalata kombaanga taya vulu okutula mo eindilo, opo uuna ya vulu okumona kutya eindilo ndyoka ka li li mondjila otaya vulu okuli ningulula muule woowilo omilongo mbali nane.

Molwa uuyogoki osha simana, opo oositola dhiikulya, dhiikutu noshowo ndhoka dhomambo dhi kale dha topolwa. Ano omambo ohaga landithwa mositola yago yi ili yo wo iikutu ohayi landithwa mositola yawo yi ili.

Omahangano goombaanga nenge ndi tye ehangano ndyono lyombaanga yotango yopashigwana, ohayi kambadhala wo okutseyithila aayakulwa yawo uuna ku na oondando dha gwa pevi miipumbiwa yawo ya kehe esiku.

Omahangano ogendji goombanga ohaga vulu okuyapo nomathigathano ga yooloka mpono aayakulwa yawo haya vulu oku kutha ombinga yavule oku imonenamo sha nomathigathano ngaka ohaga nyanyudha aayakulwa yawo.

Ombaanga djoka yaVenduka ohayi vulu wo natango oku kala tayi tsu omukumoaayakulwa yawo opo uuna yena shoka ya hala oku popya, nenge shimwe shoka ya hala oku kwwathelwa, yaa hakale yena uumbanda washa opo ya vule oku kwathelwa.

Ombaanga yaVenduka ohayi vulu okunyanyudha aayakulwa yawo. Ohaa kutha ombinga momathigathano ngono haga etwa po kombanga oyo tuu ndjika opo ya vule yi isindanene sha.

Ombaanga yotango yopashigwana oha yi kambadhala wo okutseyithila aayakulwa yawo uuna tashiya poondando dha gwa, uuna ano pena oshinima shoka shi na ondando ya gwa, ombaanga ndjika ohayi kwathele wo oku tseyithila aayakulwa ya wo.

Iikwamboga mbi tuna ongaashi omatama, omboga, uunawamundesha, oonyanga nosho tuu. Iinima mbika ohayi kalandithwa opo aantu yamone iiyemo ya vule oku gwanitha po oompumbwe dhawo.

Ombaanga yoStandard Bank ohayi vulu okukadhika uutala wawo pomahala ngoka gomaulikilo giipindi. Nelalakano okuthikitha omayakulo kaayakulwa yawo noshowo okukayamukula omapulo gaayakulwa yawo.

Ehangangano lyombaanga yotango yopashigwana oyeetapo oyeetapo okakalata kokunana oshowoo haka longithwa moositola uuna aantu taya landa. Uuna aantu taya landa taya longitha okakalata haka, shika ohashi loteke uumbudhi moshilongo molwaashoka iho ende wahumbata ondumba yiimaliwa pondjato.

Omahangano goombanga ohaga kwathele wo natango okutseyithila oshigwana, nkene shili sha nika oshiponga okuhumbata oshimaliwa peke. Onkene aantu ohaya iyadha taya yakwa iimaliwa mbika, uuna ye yi humbata peke.

Opena ongonga-hangano yoshimaliwa. Ongonga ndjoka yakwatela mo iilongo yili ine ya Africa. Mono muna oshilonga sha South Africa, Lesotho, Eswatini nosho wo Namibia. Iilongo mbika oha yi pindikithathana ta yi longitha ongushu yoshimaliwa shithike pamwe.

Molwa ehumokomeho nomolwa wo omahangano goombaanga sho monena haga vulu okulongitha oongodhi ngele tashi ya piilongadhalwa oyindji yombaanga, aayakulwa oyendji oyi iyadha taya kengelelwa iimaliwa yawo kookalyamupombo. Onkene omahangano goombaanga ohaga kambadhala ihe okulondodha oshigwana kaashi ninge iihakanwa.

Ombanga ya Nedbank ohayi lombwele woo aayukulwa yawo kutya ota yavulu okulongitha ongodhi yawo uuna yahala okufuta iipumbiwa yawo tadhi ni okutumbula omeya nenge wo olusheno.

Monalenale aanona shokwali hayayi kosikola oyali owala hayayi niikwiila mbyoka yaningwa okuza moMahangu, ihe monena aantu yamwe ohavulu okuya noomboloto ndhoka woo natango dhalongwa okuza muusila wepungu mboka wakwewa.

Omahangano ogendji goombaanga ohaga longitha uukalata wa yoolokathana ngele tashiya pomalwaala . Omalwaala ohaga ga ikwatele kokutya embo lyombaanga ndyoka ohali vulu okukala lya mona oshimaliwa shi thike peni muule womvula.

Ombaanga yotango yopashigwana kayi lipo owala oku pungula iimaliwa yaayakulwa yawo ihe oyili po wo okunyanyudha aayakulwa yawo mono ombaanga ndjino tayi vulu okuya po nomathigathano ga yoolokathana naayakulwa otaa vulu okukutha ombinga etayi isindanene po shoka shina okusindanwa po.

Aanasikola nayo otaya vulu okuninga uukalata nombaanga ndjoka onzizi yaNamibia hayi ithanwa Nedbank. Shika oshili wo omulandi kutya aanasikola uuna taya longitha uukalata mbuka ohaya kuthilwako kiihohela.

Ombaanga ndjoka yaVenduka oya eta po wo natango omukalo ngono aayakulwa yawo taya vulu oku longitha ongodhi ngele ta shiya piipindi. Ano taya vulu oku longitha ongodhi ngele yena shoka taya landa.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho shono shina ongushu kaayithike poshi maliwa shoshilongo oshikwawo mpono nee ano ohashiya nee ngeyi kutya uuna iilongo mbika tayiningi iipindi kehe oshilongo oshana okukala shatula iimaliwa yawo miimaliwa yoshilongo oshikwawo.

Moshilongo Namibia omuna aantu yena uunkulungu mbono woo wayooloka, ano mpono to adha aantu ha ya longitha omake gawo ngele ta ya ningi oombete, ngele ta ya ningi oosikopa, nongele wo natango taya ningi iipundi.

Konyala ombaanga dhomoshilongo odhindji odhina wo omukalo ngoka aayakulwa nenge nditye aakwashigwana taya vulu okupungula iimaliwa yawo yo yavule okukeyi longitha ngele yaadhika koshiponga nenge iinima mbyoka yombadhilila.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank nayo oha yi vulu wo oku kadhika uutala pomahala ngoka pena omaulikilo giipindi. Nelalakano opo yi vule oku kala ya kwathela aayakulwa yawo mo mapulaapulo gawo gi ili nogi ili.

Molwa ehumokomeho konyala omahangano agehe goombaanga ogeyapo noshinima shoka mpoka aayakulwa yawo haya vulu okulongitha oongodhi ngele tashiya pomayakulo moombanga

Ombaanga yotango yaNamibia oyali ye eta po omukalo omupe, ngono aayakulwa yawo taya vulu okulongitha oongodhi, ngele tashi ya komayakulo gombaanga. Shino oshi li shi na oshilonga oshoka aantu kaye na we okweenda iinano iile opo ya ye komahala gomayakulilo goombaanga

Monale aantu uuna yali taya pindikathana oyali owala haya ningi ngu wuna ongombe ngu wuna iilya opo tamu vulu okupaathana. Ihe monena aantu otaya longitha oshimaliwa shoka shili wo osho hashi longithwa ngele to tala kongushu yoshinima.

Oombanga dhetu kwathele woo aayakulwa yawo uuna yahala oku landa iinima mbyoka yina ondilo opo yavule okukala ya landa nande inaya gwanitha iimaliwa pethimbo mpoka yo taya kala owala taya futuko sig

Konyala omahangano agehe goombanga ogena uukalata mbuka woombanga inawu faathana nuukalata mbuka ohawu kala wuna omalwaalwa shi kwa telelela kiimaliwa mbyoka hayi vulu oku kala kokakalata hoka uule womvula.

Ombaanga yotango yopashigwana oyetapo wo omukalo ngoka aakwashigwana nenge nditye aayakulwa yawo taya vulu okukala yapungula iimaliwa nombaanga, nomukalo nguka ogo aayakulwa taya vulu okupungula iimaliwa nelalakano ngele pweya uudhigu wombadhilila opo yavule okwiikwatha.

Ehangano lyombaanga yotango yopashigwana olyeyapo nomukalo omupe opo aakwashigwana nenge aayakulwa yawo yavule oku longitha ongodhi ngele tashiya kiipumbiwa yombaanga ,taya vulu oku tuma iimaliwa nongodhi noshowo oku tuminwa ,yo taya vulu woo okuninga iinima yilwe.

Aantu kehe gumwe okwa pewa oshitalenti she. Mpono puna aantu yamwe ya pewa uunkulungu woku hondja noshowo woku teta iiyata. Yo aantu mbaka oha ya vulu ihe oku etapo oohema oshowo iizalomwa yi ili noyi ili.

Monale aantu sho yali haya landa iinima oyali owala haya pingakanithathana. Ano to gandja ongombe ngoye to pewa oolata ntano dhiilya. Ihe monena aantu oha ya longitha oshimaliwa shoka wo sha talika ko osho hashi gandja ongushu yoshinima.

Konyala omahangano goombaanga agehe oge na omukalo ngoka aayakulwa yawo taya vulu okukala ya kwashilipaleka, ongele iinima ya yoolokathana, mono mwa kwatelwa omafumviko oshowo oku ikwathela uuna wu li mompumbwe ye endelela.

Opena omaludhi ogendji giingumutulu oshowo iikwamboga. Omaludhi ngaka omwakwatelwa oomboga, mwakwatelwa uunawamundesha, mwakwatelwa omatama mo woo natango omuna oonyanga. Iinima ayihe mbika oha yi vulu woo natango oku landithwa.

Oshasimana uuna aantu nenge omahangano goombaanga taga kwathele oosikola opo dhivule okuya komeho ,opo oosikola ndhika dhivule okukala tadhi longo uunona dhina iipumbiwa ayihe yosikola ya gwanapo

Omahangano gombaanga ogeta po wo natango omikalo odhindji mpoka aayakulwa yawo taya pungula, oshoka omahangano goombanga ogewete kutya oshapumbiwa na oshasimana una aayakulwa yawo taya pungula.

Omahangano goombaanga, oha ga kwathele woo natango ngele tashiya po ku kala ye na ko nasha noomwenyo dhaayakulwa yawo, nomomukala guka, oye wete kutya ngele ka yenakonasha noonkalo dhaa yakulwa yawo, ota ya ka kanitha aayakulwa oyendji.

Moshilongo omwatungwa wo omahala ngoka aalandi osho wo aalandithi haya vulu okutsakanene nelalakano opo yavule okupingikithathana nomala ngaka ongaashi omatala mono hamu adhika iinima yayoolokathana.

Ombaanga ndjono yaVenduka, ohayi kambadhala wo okutseyithila aayakulwa yawo kutya: uuna yaana iimaliwa pomake, otaya vulu okulongitha ongodhi, okutuma iimaliwa.

Ehangano lyombaanga yotango yoshigwana oya kambadhala woo oku etapo omukalo omupe gwokupungula, mpono aayakulwa yawo uuna yena shoka ya hala okulanda taya longitha ombaanga ya kale haya tulamo eindulo ndono hali kwata esiku limwe, opo uuna wakala wahala oku ningulula eindilo ndono otovulu okulikuthamo.

Omahangano gombaanga otaga kondjo oku kondjela oshigwana moka taya vulu okutsilika momikalo dha yooloka, opo aakwashigwana yawo ya vule okupungula.

Omahangano goombaanga onkene wo natango taga kambadhala okuya po nomadhiladhilo ga yooloka, mpoka aantu haya vulu okulongitha oongodhi ngele tashi ya miinyangadhalwa yopambaanga. Mpono wo aantu taya vulu paife okutumina yakwawo yamwe oshimaliwa shoka sha tumwa pangodhi.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele wo natango oongeshefa oonshona, osho wo aayakulwa yawo ngele tashi ya komatseyitho giipindi. Ano omahangano ngaka ohaga kwathele nee oongeshefa oonshona opo ga vule okutseyitha shoka shi li ondando yasho ya gwa pevi.

Oshilongo sho tashi ende shuka komeho nehumo komeho otali ende lyuka komeho ihe otali hili natango oombudhi naakengeleli. Aantu oyendji oyi iyadha ya kengelelwa noya fundjwa molwa iinima mbyoka tayi etwa kehumo komeho.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele woo natango oongeshefa ooshona ngele tashiya kiipiindi ,ongele omatseyitho giipindi oshowo oku tseyithila oshigwana uuna oondando dhawo dhagwa.

Omahangano goombaanga ka geli po owala oku pungula iimaliwa yaa yakulwa yawo, ihe ogeli po wo natango oku kwathela aayakulwa yawo nolundji ohaga kambadhala oku dhimbulukitha aayakulwa yago ngele tashi ya poondando dhagwa, dhiinima mbyoka ya pumbiwa kaayakulwa yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na wo omikalo dha yooloka hono aayakulwa yawo taya vulu okukala ya pungula iimaliwa yawo, opo ya vule oku yi kwata nawa, yo ya vule wo oku yi longitha uuna ya pumbiwa.

Omahangano gombaanga kagelipo owala okupungula iimaliwa yaayakulwa yawo, ihe oge lipo woo Okukwathela oshigwana ngele yashiya pamaudhano. Aantu ohaya kutha ombinga muudhano mbuka, ngele yasindana ohaya pewa iimaliwa.

Ombanga yotango yopashigwana oyina wo omiikalo moka hayi vulu oku gandja omikuli kaayakulwa yawo. Ngoka hagu gandjwa kaayakulwa yawo una ya adhika kuudhingu. Ngele tashiya nande okiikukuta opo ya vule oku ka landulula iimuna yawo.

Ehangano lyombaanga yotango yopashigwana olye etele wo aayakulwa yawo onkundana ombwaanawa mpono monena aayakulwa yawo taya vulu okulongitha okakalata kkawo ngele taya landa oshali shamuhongi itaya futu nande iihohela yasha.

Opena wo naatango osikola dhimwe moshilongo dhoka wo dhili hadhi longo aantu nkene iinima hayi ningwa noshinima shi osha za kosikola dhoka dhaza ko china hono aantu halongwa nkene ombete hadhi ningwa noshowo iipundi